Pɔɔba bayi la zeŋ ba zeŋee ka ba puori kyaare a die a die waa ŋa kaba kyɛ ka moɔ be ba puoriŋ ka teere meŋ be a ba puoriŋ kyɛ ka a pɔgɔ kaŋ sɛge o nuure aŋ do saa

Bibiiri la taa foni ka ba kaara a kaŋa de na o nuuri pɔge o noɔre ka ba mine meŋ furi ba nimie kaara a foni ka pɔge meŋ are be a pɔnne a bie ba yɛre na lɛre ba kɔkɔreŋ.

Kuori zie la, dͻbͻ ane p pͻgebͻ bebe. Ka a dͻͻ kaŋa gbi dumo ka ba be a be kpaare nuvaare. Ba mine yԑre la kpare-sͻgelͻ ka ba mine yԑre kpare-tampԑloŋ kaa kũũ daga e kabala.

Dͻbͻ ane pͻgebͻ ne bibiiri lakyԑnԑ mõͻ poͻ a pԑgele ba baagere. A baagere mine eԑ zeere kaa mine tampԑloŋ kaa mine meŋ e vaare kyԑ ka ba tagera taaba nuuriŋ kyԑnԑ yaga zaa.

Tontonemͻ la are. ba mine yԑre la kpare vaare ka kaŋ meŋ yԑre kpare zeԑ. Ba vͻgele la zupili peԑle. Ka ba mine meŋ vͻgele zupili zeere. Ba tuŋ la ba nu a ne nuwoore. A nuwoore meŋ e la sͻgelͻ kyԑ ka kaŋa meŋ are ba nimitͻͻreŋ a yuo o noͻre.

Bibiiri la do zeŋ dɛre zuŋ, ka bɔtɔre biŋ biŋ ba nimitɔɔreŋ, bamine yare la kpare vaare, ka kaŋa sɛo kuri dɔre, ka bamine zeŋ a ti a kuribo taa, ka kaŋa meŋ ti o gbɛɛ taa. 13374.

Pɔmpe maaleba la. Dɔbɔ bata la. Ba yɛrɛɛ kparre zeere a vɔgle zupilipeɛle, a maala pɔmpe. Bayi nyɔge la a kurubu taa, ka bonyeni be a puoriŋ a are.

Ba maala la zie. Dɔba bayi la kaŋa dɔɔɛ teŋɛ ka kaŋa meŋ are dendeŋe. Ba yɛrɛɛ kpare tampɛloŋ kyɛ vɔgele zupili peɛle a kuri zie kaŋ e na zeɛ ka mine meŋ ziiri mine meŋ e sɔgelɔ

Dɔba ane pɔgeba la ba zeŋɛɛ teŋɛ ka kaŋa are ba nimitɔɔreŋ a yaale o nuuri kyɛ ba mine yɛrɛɛ kaayasɔglɔ ka kaŋa meŋ e zeɛ ba bondirii pare la a tabol zuŋ.

Vŭŭ la di a zie, a di lɔɛ gyamaa ane yiri. Ka sokoɔraa peɛle be, ka koɔ lɔɔre meŋ ar be kyɛ ka a zie naŋ ŋmeɛlɛ nyoore.

Yԑrre puoruu zie la, lͻԑ ayi be na be a e sͻgelͻ, ka ba mine yԑre kpare peԑle ka ba mine meŋ yԑre kpare dõͻre. A ŋmene yiri meŋ eԑԑ dͻre, ka ba mine vͻgele zupili zeere.

Dͻͻ ne bibiiri na maala vũũ. A biiri zeŋԑԑ teŋԑ kaa dͻͻ dͻͻŋ kaa biiri mine neŋ are dendeŋe, ka kaŋa nyͻge o toori taa kyԑ ka kaŋa furihi o nimbie yaga zaa.

Dɔɔ ane pɔge ane biiri la zeŋ ba boŋganaa zuriŋ ba zaa laara la ba mine yɛrɛɛ kaayɛ peɛle kaa ba mine meŋ yɛrɛ bonsɔgelɔ a bie kaŋa gaŋee la